Paɣi n doya kala kayɛ liiga zaɣi dozim ka doya chinchina zuɣu ka chichina maa shɛŋa gabisi zaɣ' dozom mini zaɣi sabinli shɛŋa nyɛ zaɣ' zɛhi ka shɛŋa nyɛ zaɣ' dozim.

Niraba n laɣasi ʒiya ka naa biɛni ka bi sa katawiya ka katawiya maa nyɛ zaɣ ʒiɛ ni zaɣ piɛlli ka niraba maa shab so chinchin sabila ka shab ka shab so chinchin ʒiɛhi ka shab so chinchin piɛla ka bi gbubi tangbiɣi ʒiya

niriba ka be laɣisi ʒɛya ka kuɣisi ʒiɛhi tɛbuli nima tɛbuli ʒiɛhi la kuritɛ gili ka dmbw laɣim zaya shɛbi nɛɛ sabila shɛbi nɛɛ ʒiɛhi

Niriba ka bi chana ka shɛba yɛ niɛn piɛla ka shɛba yɛ niɛn sabila ka bi shɛba gbubi katawiya zaɣa vakahili ka shɛba ʒi niɛma ka kahaba bɛni ka jiŋli bɛni ka chamsi nima ka kuriti sa n saya.

Salima gbibu shee ka girɛda biɛni ka niraba sheerina tankpaɣu ni ka tankpaɣu maa doya ka ko biɛɣu biɛni ka niraba ʒiya ka doo biɛni ka jɛrikan dozim nim biɛni ka kuriti doya ka tihi yirina

Doo ka o ʒi kuɣu zuɣu ka bi zaŋ tanpiɛlli pobi ka chɛro kolikoli ka ŋun chɛro maa yɛ liiga piɛlli ka pili zipili piɛlli ka gbubi afi n chɛro ka kuriti biɛni ka kuriti maa ka bi peentili zaɣ piɛla ka diɣisi biɛni

Boɣa titali ni la girɛda biɛni ka loori shɛli ʒiya ka bi tooi tankpaɣu niŋo ka loori maa nyɛ zaɣ ʒiɛ ka loori shɛli gba lahi ʒiya ka nyɛ zaɣ ʒiɛ ka durova biɛni ka bi tooi tankpaɣu niŋo ka tia yirina ka Girada maa nyɛ zaɣ dozim

Boɣa titali ka Girɛda biɛni ka loori ʒi tankpaɣu ka Loori shɛli gba lahi ʒi tankpaɣu ka niraba bɛ dinni n duɣura ka bi korigiri tankpaɣu ka Loori nim maa nyɛ zaɣ ʒiɛ